Umbalisi uhleli labantwana besikolo ecansini .Omunye uguqile. Bayadla

Umbalisi ufundisa abantwana abancane abahleli phezulu kwecansi elilamabalabala enatha itiye.

Ibhodi elimnyama elabantwana besikolo elifanekiswe inombolo ezibhalwe ngamabala amhlophe lamanye amabala abomvu.

Esikolo lapho okufundela khona abantwana . Phambili kwezindlu abafundela kizo kulotshani obuluhlaza lamaflag amabili , eyinye ngeyesikolo eyinye ngeye lizwe.

Abantwana besikolo badlala ibhola phambili kwama class lapho abafundela khona . Abantwana bakhona bagqoke izikipa eziyi blue, bagqoka lamashoti amhlophe.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphansi bahleli babala amabhuku.

Imfundo yamabala aphakathi ifundisa abantwana ukuthunga izigqoko ngomtshina.

Indawo yabantwana besikolo yokufundela ukuthunga phakathi kuleboard emnyama ebhalwe ngamabala amhlophe kanye lemitshina yokuthunga impahla kanye lezinto ezitshiyeneyo.

Indlu yokufundela eyebanga eliphakathi, elilamawindi afanekiswe umbala oyisibhakabhaka.

Abantwana besikolo beSekhondari badlala i"Basketball".Eyinye iteam igqoke izikipa ezilombala oyisibhakabhaka. Eyinye iteam igqoke izikipa ezilomhlophe. Ababukeli bahlezi eceleni.

Ibhakane lasemfundweni ephakemeyo elimhlophe elibhalwe ngamabala amancane amnyama